Abantwana bebanga eliphansi bayafunda izifundo zabo ngokudlala. Bame phandle phambi kwendlu yabo yokufundela babambene izandla lababalisi babo bafunda bedlala ndawonye.

Abantwana abathathu abangabafana , omunye uhlezi phezu komduli, omunye umile, omunye owesithathu ugada umduli lowu ukuze adlale labanye.

abantwana bebanga eliphansi abangaphasi kweminyaka eyisithupha bayafunda ngokudlala balababalisi babo owesifazana lowesilisa ababafundisayo bephakathi kwesikolo befunda bedlala

Endlini yokufundela phezu kwetafula kambalisi kulebhola elitshengisa umfanekiso wamazwe wonke womhlaba atholakala emhlabeni wonke jikelele.

Ezindlini zokufundela ezikolo zemfundo yaphansi kuyatholakala amagwaliba anamathiselwe emdulini edwetshiwe izifundo zabafundi ukuze bahlale bekhumbuzeke nxa bezikhangele

Abantwana bemfundo yaphansi bamile phambi kwendawo okutshengisa ukuthi yisikolo sabo bami lombalisi wabo bathwele izingwalo zabo mhlawumbe bayafunda bengaphandle kwesikolo.

Esikolo sokufunda esebanga eliphansi kulegwaliba elinamatheliswe emdulwini elitshengisa lokho ukuqakathekiswa yisikolo lesi, okugoqela ukuziphatha ukuphangisa esikolo ukuthembeka lokunengi okuhlukeneyo.

Abantwana bebanga eliphansi bayadlala mhlawumbe ngesikhathi sekhefana elitholakala phakathi kwezifundo. Bayadlala bejingani bephana amathuba. Ababalisi babo bebakhangele.

Abantwana bezifundo zebanga eliphansi balezindlu zokufundela. Emdulwini wazo kulalapho okubhalwa khona izifundo zabo. Umduli lo utshengisa inombolo abazisebenzisa lapho befunda.

Ezikolo zonke zebanga eliphansi kujwayelekile ukuthi phakathi kwezindlu zokufundela kube lephepha elinamathiselwa emdulini elitshengisa ukuthi izifundo zaleyo viki, lelanga lelo zizobe zihlelwe kanjani.

Kusendlini yokufundela. Iphetshana elimathiselwe emdulwini. Elitshengisa izinto, kanye lokwenziwa phakathi kwendlu yokufundela.

Abantwana besikolo, abebanga eliphansi. Bagqokile izembatho zesikolo, kodwa enyaweni kabagqokanga izicathulo, zakhona. Bayadlala enkundleni yokudlala, etholakala khona esikolo, befunda.

Isikolo sebanga eliphansi. Abafundi bagcwele phandle bayadlala, abanye bayagijimisana abanye bayahamba beqonda endaweni ezitshiyatshiyeneyo.

Izigodo ezibaziwe zabhalwa inombolo , amaphetshana abhalwe inombolo ezihlukeneyo lokhu kusetshenziswe ezindaweni zemaths lapha osetshenziswayo ubala, hlanganisa lokukhipha inombolo.

Isikolo sabantwana bebanga eliphansi. Phandle kulabantwana abagqoke izembatho eziyi"blue".Bayadlala phandle okutshengisa ukuthi mhlawumbe likhefanyana elithathwa nxa abantu befuna.

abantwana abafunda kubanga eliphansi bajayele ukuthola ukudla kokuthi badle ngesikhathi sekhefana elitholakala phakathi kwezimfundo abafana ababili bathwele ukudla ngeditshi bangena lakho endlini yabo yokufundela

Endlini yokufundela zezifundo zebanga laphansi kulalapho okubhalelwa khona lezitulo lamabhentshi okuhlalela besokuthi phezulu ephahleni kubhobokile mhlawumbe kubhotshozwa lizulu kumbe umoya.

Kusendlini yokufundela kulabafundi abakhangele ikhompiyutha abafundi laba bathathu omunye wabo usebenza kuyo leyi ikhompiyutha abanye bekhangele lokhu akwenzayo.

Kusesikolo sebanga laphezulu lokufunda Abafundi bayafunda ukuxhumanisa insimbi ezisetshenziswa nxa kusakhiwa ezihamba amanzi

Abafundi bebanga eliphezulu basebenzisa umtshina wokunamathisela insimbi. Omunye ufundisa omunye. Bagqoke ingowane ezivikele amehlo lobuso ukulimala ngamagetsi lawa.

Abantwana bemfundo yaphezulu abafundela ukubaza bathwele izaha basaha amaplanka abalawo. Bagqoke amangilazi okuvikela amehlo abo ukuze angangenwa ngamaplanka amancane

Ezikolo zemfundo yaphezulu. Kulezindlu lapho okutholakala khona izingwalo ezikhangela izifundo, ezitshiyatshiyeneyo. Izingwalo lezi sisetshenziswa ngabafundi, ngesikhathi bengelazo ezinye izifundo. Ukuze babale kabanzi, ngazo izifundo zabo.

Abezifundo zebanga eliphezulu bagqoke ingwane ezivikela ukuthi bangatshi njalo bengafi amehlo lapho besebenzisa umtshina wokunamathisela izinsimbi osebenza ngamagetsi.

Endlini yokufundela abafundi bahlezi ngendlela okuhlalwa ngayo nxa kubhalwa imihloliso bakhangele amaphepha abo emihloliso aphambi kwabo.

Esikolo sokufunda sebanga eliphezulu, indlu yokufundela elemitshina yokuthunga impahla, kulabafundi abaphakathi abasebenzisa imitshina leyi.

Abafundi bebanga eliphezulu abatshengisa ukuthi bangaba ngabe university. Basendlini yabo lapho okufundelwa khona .Bagqokile izembatho zabo zokuvikela ukungcola kumbe ukuthatha imkhuhlane ethile lapho abafundela khona. Bayafunda betshengiswa ngulo ophambi kwabo .

Izifundo zebanga eliphezulu abafundi abangamantombazane bahlezi phakathi kwendlu yabo yokufundela phambi kwabo kulemtshina yokuthunga lamalembu abo okosebenza lapha bethunga bahlezi balalele umbalisi wabo efundisa.

Omanjinela basebenza ngensimbi. Abesilisa bagqoke impahla zokuzivikela. Impahla ezigoqela iwovolosi, ingowane yokuzivikela, lesivala mlomo.

Abafundi besikolo, amantombazana labafana bahlezi bayaxoxisana ngalokho abakufundisiweyo omunye wabo ebethulela ephambi kwabo.

Egcekeni lesikolo kulezindlu zokufundela ezinengi letanka lokukhelela amanzi azasetshenziswa ngabafundi abalapha esikolo nxa amanzi sehambile.

Abafundi bebanga eliphezulu bagqoke izembatho zabo zesikolo njalo baphakathi kwendlu yabo yokufundela abanye babhala emdulwini kwazise baphakathi kwesifundo sabo befunda lombalisi wabo.

Abafundi bemfundo yangaphezulu. Abafundi abahlanu bami phambili komduli okubhalwa khona ukuze bafundise abanye abangemuva ngalokho abakufundiswa ngumbalisi wabo.

Ibhakane elitshengisa ukuthi indawo le yiphi. Indawo etshengiswa yileli bhakane yindawo ekhuthaza abantwana abangamankazana.

Esikolo sebanga eliphezulu abafundi bahlali phansi enhlabathini bathe gwaqa balalele umbalisi omi phambi kwabo efundisa kumbe njalo ebathulela umbiko okumele bawuzwe.

Abafundi bebanga eliphezulu. Baphakathi kwendlu yabo yokufundela. Bami phambi komtshina wabo, abafunda ngawo. Bagqoke lezembatho ezigqokwa nxa bephakathi kwezifundo lezi kuphela.

Ibhakane elande ukutholakala esangweni lesikolo. Ibhakane leli lamukela izethekeleli ezifikileyo kulesi isikolo.

Esikolo sebanga eliphezulu egedini lakho kulebhakane elitshengisa ukuthi yisiphi isikolo lesi njalo kwakhiwe kuhle kulamasitephisi kube legedi lapho okungenwa khona.

esikolo emfundo yaphezulu lapha kutholakala abantu abafunda imfudo yaphezulu izikolo zakhona zakhiwe kuhle zile ndawo enhle lemiduli emihle ukuze zikhange abafundi bazefunda khona

Abantwana bebanga eliphezulu esikolo sabo bayakhuthazwa ukuthi bahlale endaweni ehlanzekileyo ngokugezisa amafasitela lokuthi indawo yabo ihlale nje ibukeka.

Abafundi bebanga eliphezulu bahlezi endlini yabo yokufundela. Bafunda isifundo samakhomputha. Lapho omunye lomunye ukhangele eyakhe ikhomputha usebenza kiyo elandela lokhu akufundiswayo.

Abafundi bezemfundo yaphezulu bahlezi emagcekeni esikolo sabo, amankazana labafana basezitulweni ngaphansi kwesihlahla ababalisi babo owesifazana lowesilisa bami phakathi kwabo bebafundisa.

Abantwana bezifundo zaphezulu bayadlala bencintisana kumdlalo we "volleyball" abanye babo bahleli bababukele bedlala bafuna ukubona ukuthi yiliphi iqembu elizanqoba.

abafundi bebanga eliphezulu basendlini yokufundela bami phambi komtshina abafunda ngawo belombalisi wabo bagqoke izembath ezigqokwa kuphela nxa befunda lesi sifundo

Abemfundo yebanga eliphezulu bathwele izikhwama zabo bangena ebhasini ezabathwala ibaqondise lapho abafunda khona ukuze bayethola imfundo leyo abayidingayo.

Abafundi bebanga eliphezulu. bagqoke izembatho ezigqokwa ngabantu nxa befunda lezi zifundo. Bami phambi komtshina wabo. Bayawuhlola njalo bayafunda ngabo umbalisi wabo ebatshengisa.

Indlu yokufundela elabantwana abemfundo yaphezulu engaba sema University kumbe e College(tshini)abantwana bahleli bathe gwaqa phakathi bakhangele phambili belalele umbalisi obafundisayo

Abafundi bebanga eliphezulu elingaba semayunivesithi kumbe emakholitshi bahlezi phakathi kwendlu yabo yokufundela, baphethe ama computer, balalele umbalisi wabo ebafundisa.

Izindlu zabantwana bebanga eliphezulu abeyunivesithi, zitholakala zilombeda, itafula, lesitulo, lapho umfundi ahlala khona nxa ebala.

Abezifundo zebanga eliphezulu okungaba semaYunivesithi kumbe emakolitshi kulezindlu lapho okutholakala khona kungcinwe njalo izingwalo ezikhangela izifundo ezitshiyatshiyeneyo.

Abafundi bebanga eliphezulu abangaba ngabe yunivesithi kumbe ekholitshi bahlezi phakathi kwendlu yabo yokufundela bathe gwaqa balalele lo ofundisayo phambi kwabo

Abantwana bezifundo zaphezulu ema-University lasemakolitshi bahlala ezindlini lapho abahlala bebabili ngababili. Ezindlini lapho kutholakala imibheda emibili izitulo letafula yokubalela lalapho ababeka khona izingwalo zabo.

Isikolo semfundo yaphezulu indlu yokufundela izifundo zokupheka lokufunda ngokudla okutshiya tshiyeneyo kulezitofu letafula lapha okulungiselwa khona ukudla lokhu lezimbiza zokupheka ukudla lokhu

Endlini yokufundela abebanga laphezulu abanga ngabafundi beyunivesithi kumbe emakolitshini lapho okulezitulo lamatafula lomduli omhlophe lapho okubhalwa khona umbalisi nxa efundisa.

Indlu yokufundela igcwele abafundi abakhulu abebanga eliphezulu okungabe kuse yunivesithi kumbe ikolitshi phambi kwabo kulombalisi ofundisayo esebenzisa iprojekitha